Wano ndaba akatale. Kalimu ennyaanya, kalimu amenvu, kalimu obutungulu. Emidaala egy'enjawulo kuliko n'abakyala abagitunda era...

Ekifaananyi kino kiraga ennyumba eziri ku lusozi nga nnyumba nnyingi era nga kiriko ekkubo erya koolaasi nga kiriko n'ekkubo ery'ettaka erituuka ku koolaasi ng'era waliwo emmotoka ey'ekika kya 'Harrier' eri mu kkubo etambula.

Mu kifaananyi muno ndabamu enjuki ezifuluma mu muzinga n'enjuki eyagala okuyingira mu kituli kyazo, era mu kifaananyi muno ndaba ng'enjuki zino ziri ku kisenge.

Mu kifaananyi kino ndaba we bakubye ekibaati ku kkubo nga balaga bali munda bali mu kuzimba. Emabbali waliwo omwala nga n'ekkubo liraga lyakakolebwa era...

Ekifaananyi kino kiraga ensolo eri mu kulya omuddo era ng'eri mu kkala enzirugavu, enjeru era erina akakira.

Ekiseera kino tulaba mu kifaananyi kino tulaba aka obunyonyi bubiri, bulimu kkala eya bbululu, omumwa muddugavu era buli ku muti buyimiridde buliraaniganye; buli mu kibira.

Ndaba ekizimbe ekiri ku koolaasi nga kya basibi ba kapapula ak'omupiira, nga ne ku muliraano kuliko ekizimbe ekiriko edduuka n'akapande k'amata, ne wano ku kkubo waliwo emmotoka gye twalakanyaako, eya magulukkumi.

Wano ndaba omuntu akutte ekisassalala ky'enjuki omubeera obwoki, ayambadde ku mikono gye ebigalo ebimyufu.

Mu kifaananyi kino ndaba enjuki. Enjuki ze ndaba wano za ki ziri nnyingi mu gulupu mu kibinja kyazo era zonna buli emu yeebase ku ginne waayo.

Ekifaananyi kino kiraga maama ng'ali mu kulima akoola omusiri gw'embogo, ng'ali n'abaana be babiri ab'obulenzi. Maama asibye ekitambaala, ayambadde ne gomesi ya kyenvu erimu obuddugavu, bakutte buli omu enkumbi. Bonna awamu balina enkumbi ssatu.

Ekifaananyi kino kiraga abaami abangi nga bali ku nnyanja bali mu ku mm kukwata ekitimba ekiroba ebyennyanja nga balinga abali mu kutegulula bye baabadde bateze.

Mu kifaananyi kino ndabira ddala omwami ayambadde ssapatu ali mu kusindika omulema ow'enviiri enjeru ng'ali mu kagaali ke ak'obulema ng'amutwala wali mu muti awali abantu abangi.

Mu kifaananyi kino tulaba omuntu ng'ali mu kukamula kayite akatawero, ng'akaggya mu bbaafu. Ebbaafu eno ya kkala mmyufu era ng'alaga abadde ali mu kukooza akakamulamu amazzi.

Wano ndaba omwami eyaddira emipiira gy'emmotoka n'agikola nga giri waggulu. Akola nga gundi ali mu kukola gye twandiyise dduyiro y'ebikonde nga kw'agezesa omubiri gwe.

Ekifaananyi kino kiraga omwami ayambadde essaati enjeru, enkoofiira emmyufu nga musazi wa byuma. Asala ebyuma era alina n'olukoba olupima, asala ebyuma n'abiyunga era ali ku muliro ogw'amasannyalaze.

Mu kifaananyi ndabira ddala omutunzi w'enkoko ng'akutte enkoko n'amajiiko abiri ayambadde ebyeru enkoko ziri ku ebifi by'enkoko biri ku muliro alaga ali mu kubyokya.

Mu kifaananyi kino mulimu omusajja azinze ekibatu era asibye ekikonde ng'akiwanise waggulu.

Mm mu kino ekifaananyi ndabamu akanyonyi akanyonyi ka kyenvu kalimu obuddugavu mm n'emimwa middugavu kali ku muti.

Mu kifaananyi kino tulaba omusajja owa boodabooda ng'ali ku ssundiro ery'amafuta ng'anyumya n'owaamafuta era mu maaso g'amayembe ga ppiki ng'alinawo olugoye era ng'ayambadde engatto. N'owessundiro ly'amafuta alina olugoye olumyufu, ayambadde n'empale.

Wano mu bifaananyi bino ndaba enjuki enjuki ennene eziri awamu, ziri mu bibinja bibiri ezimu ziri ku kirala endala ne ziba mu kibinja ekirala enjuki zino zeekuumidde wamu.

Ndaba ekifaananyi ky'omuntu akutte sabbuuni ali mu ccupa alongoosa engalo oba obuwuka bw'omu ngalo.

Mu kifaananyi kino, ndaba aa emiti egisimbiddwa. Giri mu buveera era gizimbiddwako obuyumba obutayokebwa musana. Mu kifaananyi kye kimu ndaba wali nga waliwo amaka amalungi.

Wano ne ndaba ekiraalo ky'ente. Ente nga nnyingi nga ziri mu kkubo, waliwo n'akadomolo. Ente mulimu enzirugavu, emmyufu; zonna za mayembe, ziraga omulaalo ali mu kuzirunda emabega we ziva.

Wano ndaba abaana babiri mu kifaananyi; omwana ow'obulenezi ayisiŋŋanyizza omukono n'omwana ow'obulwala era emabega waabwe waliyo amapiki, sayidi eri waliyo abasajja babiri, naye balinga abeeteekateka okutandika emisinde egy'okudduka.

Wano mu kifaananyi kino ndabira ddala ennyindo z'embizzi nga ziyise mu makooko mu bibaawo, ekaabira kudda bweru era emabbali kuliko enju eya bbulooka ng'eraga ekiyumba ky'embizzi kyava ku lubalaza lw'enju nga bakizimba.

Wano ne ndaba enjuki nga zigenda mu muzinga, mu muzinga gwazo. Enjuki zino ezimu zifuluma endala ziyingira

Ndaba omwami ee ndaba omuntu ayambadde essaati ya bbulu nga ya mikono miwanvu, ayambadde empale ennyimpi. Wano emabbali alinawo ekitimba ekirimu n'emiguwa, ayambadde n'akakomo ku mukono.

Ekifaananyi kino kiraga amaato agali mu luggya, ne kiraga n'ebizimbe ebiri waggulu era waggulu waabyo waliyo ensozi. Ensozi zino ziriko ebibira.

Ekifaananyi kino kiraga ekifo abajulizi we battirwa, era kiraga nga eky'e Namugongo, kiriko emitayimbwa n'akasolya n'akabonero Akabakatuliki.

Mu kifaananyi muno ndaba kimpanze akutte ekyokulya kye mu ngalo era mu maaso alaga wa ki... wa nvi, alina ebyoya ebiddugavu.

Mu kifaananyi kino ndaba enjuki nga nnyingi naye nga ziraga zaafudde, zirabika zaafudde tezikyalina bulamu, endala zigudde eri emabbali; ezisobodde okuvaamu zo ziri mu bbanga zidduse.